Shin yajin ayki na amfani ga ma'akan gwamnati yajin ayki wani mataki ne da ma'aykata ke dauka idan suka gaji da halin da suke ciki a wuraran ayki wannan na nufin dakatar da zuwa ayki na wani lokaci domin ba bayyana matsalarsu ko neman hakkokinsu da aka tauye yana da matukar mahimmanci a fahimci cewa ma'aykatan Gwamnati suna cikin wadanda ke da dama shiga cikin yajin i ayki idan lamarin ya kai matakin da ba a iya shawo kansa ta hanyar tattaunawa yawancin ma'aykatan Gwamnati su ne malamai ma'aykatan asibiti masu aykin gwamnati a ma'aykatun gwamnati daban-daban da sauransu wadannan su ne ke gudanar da ayki na yau da kullum da ke tabbatar da cewa gwamnati na tafiya yadda ya kamata idan aka ce sun shiga yajin ayki idan aka ce sun shiga yajin ayki hakan na nufin ana fama da matsala mai girma kuma suna kokarin jawo hankalin Gwamnati kan wata bukata ko rashin adalci da suka fuskanta yajin ayki nada amfani ga ma'aykatan gwamnati ta hanyoyi da dama hanya ta daya kara hakkin ma'aykata yajin ayki wata hanya ce da ma'aykatan Gwamnati ke amfani da ita domin kare hakkin su idan gwamnati ta kasa biyan albashi kudin fansho hakkin girma ko tauye musu hakkoki kaman kayan ayki kariyan lafiya da dai sauran su idan babu irin wannan mataki da yawancin Gwamnati za su cigaba da nuna halin ko in kula ga bukatun ma'aykatan su hanya ta biyu tilasta gwamnati yin gyara a tarihi sau da Gwamnati na yin gyara ne kawai idan aka dauki dauki matakin yajin ayki misali idan malamai sun yi yajin ayki saboda rashin biyan alawus ko karin albashi yakan tilasta Gwamnati ta sake nazari ta kuma fito da saban tsari domin gyara matsalan wannan yana nuni da cewa yajin ayki wata hanya ce da Gwanati ta ji korafin ma'aykata hanya ta uku karin hadiin kai da karfafa gwaiwa yajin ayki na temakawa ma'aykatan Gwamnati su su hadu cikin kungiya su koyi tsayawa tsayin daka wajan neman hakkin su idan akwai rashin hadin ka Gwamnati za ta fi saukin tauye hakkin mutane amma idan akayi yajin ayki tare da hadin kai yana karfafa gwewan ma'aykata ya kuma su zama da tasiri hanya ta hudu temakawa sabbin ma'aykata wani lokaci yajin ayki bawai dan ma'aykata da ke ayki yanzu bane kawai yana iya zama dan kare hakkin wanda za su shiga aykin Gwamnati nan gaba idan Gwamnati ta saba tauya albashi ko ta hana karin girma to sabbin ma'aykata suma za su fiskanci haka amma amma idan ana yajin ayki domin canza tsari wannan yana amfanarwa duk wanda zai shiga aykin a gaba amma yajin ayki na bukatan hankali da doka ko da yake yajin ayki yana da amfani, amma yana bukatar yin sa cikin doka da ka'ida ba za a iya yin yajin ayki yadda ake so ba dole ne a sanar da Gwamnati da lokaci a bi matakan tattaunawa kafin daukan matakin karshe haka kuma yajin ayki bai kamata ya hana ayyukan lafiya, ko walwalan jama'a ba gaba daya mu samman idan rayuka na cikin hadari a takaice yajin ayki na da matukar amfani i ga ma'aykatan Gwamnati wajan kare hakkinsu samun daidaito da tilastawa Gwamnat da tilastawa yin gyare-gyare amma yana bukatan bin doka fahimta da hadin kai domin kar ya koma matsala mai makon mafita

koyarwan addi ne da himmatuwa ga kyawawan halaye jikai lyafiya da girmama wasu addi ne daban-daban a duniya suna taka mahimmiyan rawa wajan koyawa mabiyan su halaye na kirki da kyawawn dabi'u, daga cikin wannan halaye akwai jin kai ko jin tausayi yafiya da kuma girmama wasu kowace addini yana da hanyar sa musamman da yake amfani da ita dan isar da darisa ga mabiyan sa za mu duba addine kamar musulunci da kiristanci ke karfafa wannan dabi'u da kuma tsarin da hakan yake da shi a cikin al'umma jin kai, jin kai na nufin nuna tausayawa ga mutane musamman wadan da ke cikin wahala ko matsanancin hali a musulunci jin kai na daga cikin manyan suffofin Allah subuhanahu wata'ala Allah yana da suna mai yawan rahama Arrahaman da Arrahim manzon Allah sallahu alehim wasallam, ya kasance mai cike da jin kai ba kawai ga musulmai ba, har da dabbobi da sauran halittu misali a hadisi ya ce 'wanda bai nuna rahama ga mutane ba Allah ba zai nuna masa rahama ba' shek buhari da musulum wannan yana nufin cewa jin kai ba yana nufin kyawawan halaye bane amma yana da sakamako a lahira a kirastanci a kiristanci yesu almasihu ya koyar da jinkai sosai ya yi temakon matattu matalauta masu cuta marasa gata a cikin littafi mai tsarki a luka an bada misalin mai jin kai sama kulawa gud samarita wanda ya temaki wani da aka raunata duk da cewa daga wata kabila bila ce da take gaba da tasa wannan labarin yana koyar da mahimmancin jin kai da temakon ba tare da la'akari da babbanci ba lafiya, lafiya kusan itace tubali zaman lafiya a cikin al'umma idan mutum, mutane sun sabawa juna dole ne a kasance da yfiya don a cigaba da zaman tare addinin musuluncci ya jaddada muhimmancin yafiya Allah yana yawan gafara ga bayin sa kuma yana son bayin da ke yafewa juna a cik a cikin alqur'ani ya ce 'ku masu gafartawa suyi hakuri, ku masu gaartawa suyi hakuri, ashe ba kwaso llah ya gafarta muku' 'kuma Allah mai gafara ne mai jin kai' suratun nur, mazan Allah sallallahu alehim wasallam ya kasance mafi yawan yafewa mutane harma ga wadanda suka cutar da shi lokacin da ya shiga maka da nasara ya yafewa ya yarewa wadanda suka cigaba da tsanan ta masa wannan gyarawan hali ne da yakamata kowa ya koya daga koyawar addini a kirastanci yesu ya ce kuna manta cewa 'idan kuka gafartawa mutane lefuffuka ogonku na sama zai gafarta muku wannan yana nuna cewa yafiya ba kawai tana amfanar wanda aka yafe ba tana amfanar ma tana amfanar ma mai yafe da lada da kuma sauran, saukin re irmama wasu girmama wasu yana da matukar mahimmanci dan tabbatar da zaman lafiya da adalci a cikin kowace al'umma musulunci ya koyar da cewa dukkan mutane dan'adam ne kuma duk suna da daraja 'Allah ya ce lallene mun girmama 'yayan dan adam' an umurci musulunci su girmama iyaye, malamai, makwafta da kowa gaba daya haka huma addini ya hana kiran mutane da sunan banza ko cin mutuncin juna a kiristanci ma haka lamarin yake yesu yace 'ko su makwab kaso makwabcinka kamar kanka' wannan yana nuna cewa mutum ya girmama sauran mutane kamar yadda yake so a girmama shi kammalawa karshe koyarwan addini na da matukar tasiri wajan gina kyawawn halaye cikin jama'a jin kai yana sama mutemakawa juna yafiya tana sama mu cigaba da zama lafiya bayan sabani girmama wasu yana tabbatar da adalci da kwanciyar hankali idan akayi ayki da wadannan darisa za a samu rayuwa mai cike da kwanciyar hankali jituwa cigaban al'umma wannan wannan yana nuna cewa addine ba wai kawai ibada suke koyarwa ba harma suna gina dabi'u da halaye na gari da ke inganta rayuwar duniya baki daya

Dalilin da yasa muke da addini da kuma tsarin sa a rayuwar mu. Addini wani abu ne da zai zama jigo a rayuwar dan Adam tun fil azal. Ko wani yanki na duniya yana da addinin da ya sha shahara a wurin su. Kuma a mafi yawan lokuta mutane suna gado ko karɓar addini daga iyayen ko al'ummar su. Addini yana taka muhimmiyar rawa a wajan bayyana dalilin rayuwa, yadda za'a gudanar da ita da kuma abinda zai faru bayan mutuwa. Wannan yana sa mutane su same kwanciyar hankali, shirya da ma'ana a rayuwar su. Mai yasa kowa yake da addini? Kokarin fahimta asarin rayuwa, Mutane tunda dadewa suna tambayar kansu daga ina muka fito? Mai yasa muke duniya? Ina zamu tafi bayan mutuwa? Wadannan tambayoyi sun haifar da bukatar neman amsa, wanda yasa mutane suka juya zuwa ga addini don samun bayani. Addini yana bada bayanai game da halitta da kuma manufar rayuwa, taimako da kwanciyar hankali, lokutan bakin ciki, masifa ko rashin fahimta, mutane kan nema taimako a ta hanyar addini, sallah, addu'a ko karanta littatafan addini na iya kawo sauki da kwanciyar hankali. saboda hanka mutane sukan kasance da addini domin samun karin karfi da natsuwa acikin rayuwarsu. Zama na al'umma. Addini yana hada mutane tare, wani lokaci addini yana zama tushen al'ada, hulɗa jama'a da gina zumunci a tsakanin jama'a. Wasu lokutan ana karɓar addini ba wai don mutum ya nemeshi ba, sai dai don yana daga cikin abinda al'ummar sa keyi. sai dai don yana. daga cikin abinda al'ummar sa keyi. Gado da iyaye. Yawancin lokaci mutane suna karɓar addini daga iyayen ko garuruwar su. Idan mutum ya taso cikin iyali ko kasa mai ko kasa mai bin addini daya, akwai yiwar ya dauki wannan addini da cigaba da rayuwa dashi. Yadda addini yake tsara rayuwar mu. Addini ba kawai yana bada shiriya bane, yana tasiri sosai a fannoni rayuwar mutum, tun daga halaliyar yau da kullum har zuwa yadda yake mu'amala da jama'a. Ga wasu muhimmar hanyoyi da ake tsara rayuwar mu. Karfafa kyawawan ɗabiu. Addinai da dama suna koyar da mahimmancin gaskiya, amana, taimako, yafiya da girmama juna. Wannan yana nufin cewa addini ya gina ɗabia mai kyau a cikin zuciyar mutum. Misali, Musulunci da Kiristanci duk da suna koyar da cewa kada, kayi karya, kada ka yi sata kuma kada ka taimake marasa galihu. Tarbiyar iyali. Addini yana da taka rawa sosai wajan yadda ake rainon yara, ana koya masu yadda zasu girmama iyayen su, yadda zasu yi biyeya da kuma yadda zasu zama masu tsoron Allah. Hakan yana taimaka wa yara su taso da kyawawan halaye da kuma tsoron aikata miyagu ayuka. Zaman lafiya da jama'a. Addini yana koyar da yanda za'a zauna lafiya da juna. Koyarwar yin hak'uri, gafara da nuna kauna tana taimakawa mutane su daina fada da juna ko kiyayya. A sakamakon haka ana samun zaman lafiya da hadin kai a cikin al'umma. Gudanar da al'umma da sharaɗin. Wasu kasashen ko al'umma, addini yana taka rawa wajan tsara dokoki ko tsarin shari'a, misali a wasu kasashen musulunci ana amfani da shari'ar musulunci wajan yanke hukunci, hakanan a lokuta da dama shugabanni suna amfani da darusa, darusan addini don jagorantar mutane cikin adalci. Tsarin rayuwar yau da gobe. Addini yana iya tsara yadda mutum ke ci, sha, suturta da yadda yake gudanar da lokacin sa. Misali, Musulumi suan da lokacin salla sau biyar a rana, wanda hakan yana tsara rayuwar su da lokacin su. Haka kuma Kiristoci suna da lokutan bauta da addu'a. Sashin gaba addini yana koyawa mutane cewa, rayuwa bata tsaya a nan duniya ba, akwai lahira ko sakamako bayan mutuwa. Wannan ra'ayi yana sa mutane su rayu cikin tsoron Allah da kuma tsayawa akan gaskiya domin samu lada ko tsira. Kammalawa, addini wata hanya ce da dan Adam ke bin domin samun shiriya, natsuwa da kuma ma'ana a rayuwar sa. Yana taimakawa mutum ya fahimce dalilin da yasa yake rayuwa da kuma yadda ya kamata ya gudanar da ita ta hanyar koyar da gaskiya, da tausayi, adalci da zaman lafiya. Addini yana gina kyakkyawar al'umma da mutane kirki, ko da yake addinai sun bambanta, amman kusan dukansu suna da manufar gyara ɗabiar dan Adam da kuma tabbatar da rayuwa mai amfani da mutunci.

Wannan tambayar tana neman bayani game da yadda shahararren mutum ko wani wanda aka dauka a matsayin role model, ya shafe rayuwar ta da yadda ya taimaka wajan tsara tunani na ko gudanar da ayyuka na acikin rayuwa. A cikin rayuwa samun wani wanda za'a dauka a matsayin role model yana da matukar mahimmanci, wannan yana taimakawa wajan samun jagoranci, da kuma sanin yadda za'a yi tafiya a cikin rayuwa mai kyau. a wasu lokutan wannan mutum yana taimakawa wajan zama tushen kwarin gwiwa da kuma kyawawan misali acikin al'umma. Idan aka dauki wani mutum a matsayin role model yana iya zama mutum da ake doba daga ko wani fanni na rayuwa daga musawari, daga ɗabiu, daga yadda suke hulɗa da jama'a da kuma yadda suke cimma burin su. Wannan mutum yana iya zama fitaccen dan siyasa, malami ko ma wanda aka sani da kwarewa a fannin sana'a ko aikin hannu. A cikin rayuwa ta na samu tasiri mai girma daga wani shahararren mutum wanda ya kasance cikin dangin mu, wanda yake daukar nauyin cigabar mu ta hanyar koyar damu mahimmanci ilimi, aiki tukuru da kuma samun ingantacciyar alka da mutane. Wannan mutumin yana daukar rayuwar sa da matukar mahimmanci wajan nunawa wasu yadda za'a iya samun nasara ba tare da daukar kowa da kowa a matsayin abokin gaba ba. Na koyi daga wannan role model na cewa, ba wai kawai samun ilimi ne kawai ake keta bukata ba, har ma da kyawawan halaye da zasu inganta alaka da mutane. Acikin rayuwa na Acikin rayuwa na ga yadda wannan mutum yake kokarin inganta zamantakewar al'umma da kuma yadda yake taimakawa wajen kawo canji mai kyau acikin al'umma. Wannan yana nuni da cewa da taimakon kyawawan ɗabiu mutum zai iya fuskantar kowani irin kalubale da zai iya faruwar a rayuwar sa. Kuma zai iya samun nasara da kuma dorewa rayuwar sa. Ta wani ɓangaren na wannan tasiri, na fahimci cewa yana da kyau mutum ya kasance mai hakuri da kuma jajircewa wajan cimma burin sa. Koda yake zai iya fuskantar kalubale da dama. Wannan role model na koya mana cewa duk da wahalhalu mutum zai iya cimma burin sa idan yana da hagen nesa da kuma jajircewa. Misali, ya nuna min cewa yana da mahimmanci mutum ya kasance mai tsayeye da kuma mai neman cigaba koda kuwa ya gamu da kalubale masu wahala a cikin rayuwa. Daga, Daga wannan na fahimci cewa role model yana kawo canji mai kyau acikin rayuwa ta, hanyar nuna wa wasu yadda zasu dinga fuskantar matsaloli da kuma yadda zasu iya samun nasara. Wannan yana bayyana cewa mutum bazai iya samun nasara kawai ta hanyar samun damar kuɗi ko kayan alatu ba, sai dai ta hanyar bin kyawawan ɗabiu da yi aiki tukuru. Na koyi yadda ake jurewa a lokacin da ake samun matsaloli a cikin rayuwa saboda wannan mutum yana nuna mini yadda ake fuskantar wannan kalubale da kyau ba tare da rage kwarin gwiwa ba. Da karshe role model yana tasiri sosai wajan tsara tunani mutum da kuma jagorantar rayuwar sa, acikin wannan tasirin na fahimci cewa.

Yaya biyeyar ka take ga jagoran addinin ka? Jagoran addinin mutum ne da Allah ya dora masa nauyin jagoranci da shiryar da al'umma bisa tafarkin addinin da gaskiya. A musulunci malamai da limamai sune manyan shugabanni na ruhaniya. A kiristanci kuma fastoci da sauran shugabanni na coci sune ke wannan matsayi. Tambayar yaya biyeyarka take ga jagoran addinin ka na nufin yadda mutum ke girmamawa da dokaka da kuma bin umarnin da jagoran sa na ruhaniya yake bayarwa. Na farko, ya kamata mu fahimci cewa biyeya ga shugaba na ruhaniya ba kawai bin umarnin sa bane, amma yana nufin nuna cikakken girmamawa, karɓa da kuma bin shawarwarin sa, musamman idan suka yi daidai da koyarwar addini. Wannan yana nuni da irin yadda mutum ke da yakini da amincewa da ilimi, hikima da kuma shedar jagorancin da wannan shugaban ke dashi. A al'ummar hausa ana da matukar girmamawa da biyeya ga shugabannin addini. Wannan yana nuna bayyana a lokacin wa'azi limanci, koyarwa? da al'amuran yau da kullum. Misalin idan liman yace al'umma su tsaru da bin salla ko wani aikin alheri, mutane da yawa zasu gaggauta zuwa saboda suna ganin wannan umarni daga shugaba ne na ruhaniya wanda yake da alaka da? da lada da gafarar Allah. Ni a kaina ina kokarin nuna cikakkiyar biyeya na ga jagorar addini ta hanyoyi da dama. Na farko ina karɓar duk wata shawara da ya bayar da idan har tana kan tsarin da addini ya amince da shi. Misali, idan yace mu guji halayen da ba na gari ba kamar karya, cin amana, haramta giɓa da sauran su. Ina kokarin kiyaye hakan domin nasan cewa biyeya ga jagora addini a irin wannan yanayi na nuni ga biyeya ga Allah. Haka kuma ina sauran sa a cikin natsuwa da ladabi idan yana wa'azi ko koyarwa, wannan yana taimaka min wajan fahimtar darusan addini da kuma yadda zan gyara halaye na wani lokaci. idan ina Idan nayi kuskure ko na fuskanci wata matsala ina zuwa wajan jagoran domin in nemi shawara ko addu'a. Wannan yana nuni da cewa na yarda da matsayi da Allah dora masa da jagoranci. Duk da haka, ba dukkan abubuwa ne mutum zai bi shugaba a kai ba, idan har jagora ya bayar da umarni baya saɓa da koyarwar addini, ko na da'awa ta gaskiya, to ba lallai ne a bai ba, domin ko wane jagora zai iya kuskure, kuma addini ya girmama hankali da ilimi, amma duk da haka har yanzu wajibi ne a nuna masa girmamawa da ladabi koda a lokacin da ba yarda da ra'ayin sa ba.

Ma'anar tafiya da ilimi. Tafiya na nufin motsawa daga wurin guda zuwa wani wuri don dalilai daban daban kamar yawon bude ido, kasuwanci, karatu, ziyara da dai sauran su. Ilimi kuma shine samun sanin abubuwa da kara fahimta ta fannin koyarwa ko kwarewa. Idan aka haɗa tafiya da ilimi, muna nufin samun sabbin ilimi da gogewa tare da hanyar barin wurin da mutum ya saba dashi zuwa wani sabo. Hanyoyi da tafiya ke zama ɓangare na ilimi, fadada tunani da hankali, lokacin da mutum ya tafi wani sabon wurin,? Yana haduwa da sabbin mutane, al'adu, ɗabiu da rayuwar da baya saba da ita. Wannan yana kara masa fahimta da buda tunani. Misali, daga arewacin Nijeriya idan yaje kudu ko waje karatu zai ga yadda mutane ke gudanar da rayuwar su ta ta daban. Wannan zai sa ya fara fahimta cewa duniya tana da bambanci, kuma babu wata hanya guda daya dake bai rayuwa. Wannan nauyin ilimi ba zai iya samun sa a cikin lissafi ko littafin, darasi kawai ba. Kara kwarewa da gware ilimin da aka samu. A wasu lokuta mutum zai iya koyan wani abu a aji, amma ba zai fahimce shi sosai ba, sai ya gani da idon sa a zahiri. Misali, ɗalibi mai karatu, tarihi ko al'adun wasu yankuna idan yana kai ziyara wuraren tarihi ko cibiyoyin al'adu zai fi fahimta, wannan yana kara kwarewa da zurfin ilimi, tafiya ke bada wannan dama. Koyan harsuna da maganganu. Lokacin da mutum ya ziyarci wani wuri da ake amfani da wani yare ko wani harshe daban yana da damar koyar ko fahimtar wannan harshe, wannan yana kara masa ilimi kuma yana bashi damar sadarwa da mutane daga sassa daban daban. Misali, mutum daga Sokoto idan mutum idan ya tafi Enugu, zai koyi kalmomi na igbo da yadda ake da yadda ake mu'amala da mutane a wajan. Ilimin addini da al'adu, tafiya na taimakawa wajan fahimtar banbacin addinai da yadda mutane ke bauta ko gudanar da harkokin su na ru na ruhaniya. Ziyartar wurare masu tsarki ko cibiyoyin addini na karawa mutum ilimin addini na da girmama wa banbacin ra'ayi. Haka kuma mutum yana koya sabbin al'adu da hanyoyin mu'amala da girmamawa.

Wani irin hali ne ke saka jin nauyi ko damuwa? Bayyana wannan tambaya ce cikin cikakken bayanai. Tambayar na neman jin irin halin da mutum zai shiga da hakan zai sa ya ji nauyi, ko ya ji damuwa mai yawa, wato a takaice lokacin da mutum ke jin komai yana fitowa daga hannun sa sa ko kuma yana jin kamar ya kada jurewa wani nauyi dake kansa. Wannan halin da ake kira jin nauyi ko damuwa, yana faruwa ne idan abubuwa suka taru suka fi karfin ikon mutum na jurewa ko sarrafa su. A cikin hausa za'a iya fassara kalmar da kalmomi kamar jin nauyi a zuciya, jin damuwa, samun ruɗani, rashin kwanciyar hankali ko jin kamar abubuwa sun fi karfin mutum, hali ne dake sa mutum ya kasa maida hankali ko aiwatar da wani abu cikin sauki. Misali, mutum zai iya jin nauyi idan aiki ya yi yawa fiye da karfin mutum. Idan kana da ayyuka da dama a lokaci guda kamar aiki a ofishi, kula da iyali ko koyan karatu wannan zai iya haifar da matsin lamba idan har baka da isashen lokaci ko taimako zaka ji nauyin zuciya, mutum zai far jin kamar ya rasa inda inda zai fara, ko kuma yana jin tsoron rashin cikawa akan lokaci. Lokacin da ake fuskantar matsaloli masu yawa lokaci guda, idan mutum yana fuskantar matsaloli da dama, misali, rashin lafiya a gida, matsalar kudi,, rashin samun aiki da kuma rikici tsakanin dangin sa, hakan na ita jefa mutum cikin damuwa. Wannan cinkoso na matsaloli zai iya sa mutum ya ji babu mafita, ko ya rasa yadda zai fara warware su. Rashin samun goyon baya daga mutane, wani lokaci mutum na iya samu wani nauyi saboda yana jin shin shi kadai ne ke fama da matsalar matsalar sa, idan mutum bai da aboki ko iyali da zai iya fada masu damuwar sa ko ya nemi taimako daga garesu, wannan ke kara masa nauyi, mutum na iya jin kamar ya rasa madafa ko kuma yana rayuwa shi kadai ba ba tare da kulawa daga kowa. Lokacin da ake fuskantar canje canje masu tsanani. Canje canje a rayuwa kamar rasa aiki, canza gari ko rasa wani masoyi duma fa suna daga cikin abubuwan dake sa mutum ya ji nauyi. Mutane da dama ba su ba su saɓa da sauye rayuwa cikin gaggawa ba, musamman idan ba a basu lokaci su shirya ko su daidaita kan su ba. Wannan na iya haifar da damuwa da ruɗani. Lokacin da ke jin gazawa ko fargaba. Wani lokacin mutum zai iya jin nauyi saboda yana jin bai kayi matakin da ake tsammanin daga gareshi ba. Misali, ɗalibi zai iya jin damuwa idan yana fama da karatu amma baya samun sakamako mai kyau, ko ma'aikaci wanda bai cika buri ko tsammanin shugaban sa ba, hakan na sa mutum jin gazawa da kwarin gwiwa.